Ha misileza bolla tah beishin taas beettiza aaze gidess gidikko issi macaya yeelatada eqqadus ha macayakka katetha kume mayo may'ada eqqadus izaappe gade guye baggazara qasse dumma dumma mashinati goykko biratati de'oyssikka geeshsha gididi beettees

Ha misileza bolla deezay aaze gizayssa gidikko nam'u asati bena mayozan kammidi ziqqi gidi woykko ziqqi gidi hollidi ooththishe deyettes aaze ooththizo gizayssa gidikko shuchcha masatiza kaththaza aazan izi shiiqi deeizayssaza gide sugishe deettes.

Hayssa misileza bolla tani be7ishin taasi beetizay aaze giiko nu dere gaammo asati maalado maalado uyiza ushsha qomoti deetes,hessa aazi uyizo gizayssa gidikko tukke giidi izeti caddidi uyiza ushshay dees haysika ha7i mosileza bolla keehi lo7idi beetes gede baggara qasseka uuththa hayththetika izara dizayssi qoncce gididi beetes.

Hayissa missileza bolla bettizayiss aze gizayissa gidikko issi ayiya dizara uththa hashshashe dawus ha ayiyakka micashshe boththa mayo mayida duge baggara qase nam'u gita uththatinne qase gashshe uththati detes ha gita uththtatappe issi gita uththtaza bolla woththada ayiya hayayashshe dawus Mayo

Hayssa missileza ta beishin tasi bettizay aaze gizayssa giddikko issi abbokado woykko nam'u abbokadoti diccishshe dettes ha nam7u abbokadotika puute gididi diccishe deizayssi qoncceko buuro izzeti gakkibeynayssine na'a giddidayssi qoncce gididi bettes.

Haysa misileza bola ta be'ishin aze betizaysi gizaysa gidiko nam'u asati betetes he nam'u asatape issinay maca gidishin issinezi adeko hara bagara qase yeche woyko utha hayrhay betes he adezi Azi oothishe dize gizaysa gidiko abukado ayde oykishe woyko maxishe de'es

hayssa misileza bolla beettiza ciridinne beyanassinne xeelanas lo7iza ayfa ayfetappe issinozakko hessika aazi geetetti ge gizayssa gidikko loome geetetti xeesettes nuni uyiza wode nuna dhooqiza iza giddon deizayssakko oykko nuni haaththaza izappe ushin keehi dhooqees

Hayssa misileza bolla beettiza aaze gizayssa gidikko issi aaya dizaara uttada dawus ha aayaka aaze ooththaza gizayssa gidikko mithata achchan woykko mithata giddon de'iza abukado puuteya dawus hafuute achchan deiza dumma dumma iita miishata denthashe woykko dhayssashe de'awus.

Ha misileza bolla heedzdzu asati eqqida. Heedzdzu asatappe issi addezi gede simmidi eqqides, nam'u addeti qasse ha simmidi eqqides, ha ha simmo addetappe issi addezi issi kushezara bena oykkides, gede simmo addezi he badalaza dumma dumma katha qommota misile densishe de'ees.

ha misileza bolla beettizay aazay gizayssa gidikko kaththa woykko quma qommotappe issinozakko ha quma qommotappe issinozi aazay gizayssa gidikko badala geetettiza sintees ha badalazikka paashozara kessidii unxa gakkibenna shin haythazara cililidi bettees

Mayssa misile saata xelelishin beettizay aazey gizayssa gidikko nam'u miishati beetteettes ha nam'u miishatappe issinozi asa kushe gidishin issinozi qasse mitha ayfekko ke mitha ayfezi waanidaysse gizayssa gidikko guxiney immidayssakko aaze geetettize gizayssa gidikko abukado ayfe geetidi xaysettees.

Hayssa misiliza bolla beettiza aazay gizayssa gidikko katha ayfetappe issinezakko katha ayfetappe issinezi aazay gizayssa gidikko metettana maaddiza ayfe ayfetakko hessika aazas goyze gizayssa gidikko nu bollappe harge teqanas maaddes hessika awukado geetettizayssakko haytaybe ishin ayfezi cilil idibetees.

ha msileza bolla beettiza aaze gizayssa gidikko issi adde dizayssi woykko addezaskka huphezi bo7atidayssa woykko ithike dhayidayssa gidishin addezikka meicishe dees ha addezikka aaze ooththeza gizayssa gidikko tukki ayfesa maxishe dees izi maxizayssazi kathida tukki ayfesa woykko zo7idayssazakko

Ha misileza bolla betizay aze gizaysa gidikon dumma dumma badho qomot issippe adhid betosona ha badho qomotika karethat , bothat , zo'ot , cili'ot hara haratikka issippe gidid adhid betosona qonce gidid Des.

Ha misileza bollo taasi beettishe qoncce gididay aazee gidikko miththa ayfetappe woykko meetettiza miththa ayfetappe issozakko. Hessika aaze geetettiko abikaaddo geetettizaysako , abikaaddoy tayi be7ishini bey ayfezaranne be haythezara cili7i ekkidi de7ees.

Ha missileza bolla oyiddu woyikko ichchachu ayeti uttidayisi bettetes ha ichchachu ayetti azi oththizo gizayissa giddiko donnoza shishidi maddabarazan woyikko konttallezan aththishe dettes donnozikka gedde baggan shageti shageti de'oyissi qonccekko.

Haa misileza ta xeelishn qonce gidid beyiza mishati aaze gizaysa gidikon nuni kathas go'etiza Mitha ayfeti de'osona, woyko nuni miza Mitha ayfeti de'osona , he meetetiza Mitha ayfetappe issinozi aze gizaysa gidiko apple geteti xeysetes

Ha misileza bolla tani be'ashe taasi betizayi aze giza issa giddiko qoncce giddizi beetiza mitha ayfetappe issinoko ha mitha ayfetappe daro wode nuni gamo asati go'etiza issako.issika aze giza giddiko muze ayfeko ha muza ayfeti issi bolla qanxetidi qashetidi diza issi qoncce giddishin ya baggara diza issi qa muza hayith diza issika beetttes

Haysa misiley ta xeelishin tas betishe dizay aze gikko nu deren gamo asati malado malado go'etza usha qomotappe issazako izzika aze gizaysa gidikko tuke getetes ha'i tuzi ayfezi cililidi betes haythezika cililidi betes gusako

Hayssa misileza bolla beetizay aaze gizayssa gidiko donoti issi bolla shiiqi deetes ha donoti aaze gizayssa gidiko issi uthatako issi bolla uletidi hedzu soo shagetidi de'iza dono uthati beetetes gede baggara qase asa tohoy beetes hanu baggara qase santhay woyko hedzu santhayka beetes.

Ha misileza bollan betizay aze gizaysa gidikko katha qommotappe issinozakko ha katha qommotappe nu dere gamo asati go'etidinne kehi go'a bolla pe'iza kathatappe issino geteti eretese hesikka ha'i zo'o Bothanne karethay gididi Issi bolla shiiqi de'iza badho geteti xeysetes

nam'u asati adderanne indera gididi uttidayssi beettes addera indiragudi uttidaytappe gede baggara gita uuththay beyettes haythas uuthatas beettenna qasse izetti aaze ooththizo gizayssa gidikko keechezan mitha ayfeta woykko metetiza kaththati matimo asatizayssas aaththidi iza nam's oykkidi ha beyettes.

hayssa misilezabulata beishin taas beettishe dezay aaze gizayssa gidikko tukke geetetti erettes ha tukke geetetti erettizayssas haythaz izas waanidayssi cilil okko ay fizikka buro keshe cilil ilibettees guuth gam7ishe qasse zo7izayssakko

ha misiliza bolla beettishe dizay aazey gizayssa gidikko xeellanas amoththizayssanne lo7izayssakko hayssika aazey gizayssa gidikko tukkekko ha tuki haythazi cilil7idi beettishin ayfezi nam7u qommon beettes hissinozi daro baggazi zo7idi beettishin qasse atto guuthati cilil7on beettes des.

hayssa misileza bolla beettiza aaze gizayssa gidikko gede baggara cilili ekkiza duno hayshati beettosonna hara baggara qasse nam7u asati woykko nam7u addeti be kusheneza duno uthaza nam7u kushshn oykkidi deizayssi qonce gididi beettees

hayssa misiliza bolla ta beeshin taas beettiza aaze gizayssa gidikko nam7uso shagettida sohoy beettees ha nam7uso shagetida sohotappe gede baggara asati deeizayssi beettes ha asati aaza giddon deezo gizayssa gidikko puteta ayfeti dulizaso woykko puteti diccizaso beettes gede baggara qasse aaho woratinne mithade dhoqa bessan beettizayssi qonce gididi beettes

Ha misiliza bolla tabeyishin beettiza kaththa qommotappe issinozakko ha kaththa qommotappe issinozi aaze gizayssa gidikko duno woykko booththa duno geetetti eretes issiyade dizayssikka ayfesoy beettonna shin toinne kushe beettizadezi he dunoza kushi sarakka ha shiishshishe deees

ha mishileza bolla beittisay aazay gizayssa gidikko bambare geetetti xeesettes ha bambareykka metettanas woykko kaxida bambare melidayssa gididi be kontalizan aardhdhidi qasheti deezayss qoncekko

hayssa misileza ta xeelishin taas beettishe deezay aaze gizayssa gidikko issi adde dizayssi issi kaththa giddon eqqidayssa bessees haaddezikka waanize ziqqi giidi miicishe dees aaze giddon eqqide gizayssa gidikko dono giddon eqqidees ha donozikka waanize gizayssa gidikko haythazi cilil'idi beettees pudhozikka boottidi beettees

ha misiliza bolla ta beyishin taas beettizay aazay gizayssa gidikko uuthati gididi beettosona naato uuthati beettosona ha nato uuthata giddon haythay qasse qanxxeretidi biittazan yeegetidi deezayssi beettees qasse gede baggara keshatinne dumma dumma mithati de7oyssikkabeettees

Hayssa misileza bolla beettizay aazey gizayssa gidikko dumma dumma nu deren mala dummalado7uuttiza ushsha qommoti doosona he ushsha qommotappe issoy aaze gizayssa gidikko tukkekko ha tukkezikka keehi cilil7idi haysha zaranne ayfezara deizayssi qonce gididi beettes.

Hayssa misileza bolla ta beishin taas beettiza aaze gizayssa gidikko nam7u nayti ha mettishe deizayssa bessees ha nam7u naytappe gede baggara qasse giddon mithara kashettida kashay dees ha mithara kashettida keshazi aaza bolla kashettida gizayssa gidikko uutha bolla kashettidees uuthati kaysiisi haythati melidayssa bessees

ha misileza bolla nam7u asati uttidayssi beettees ha nam7u asatappe issineya naa gidishin issinezi qasse aawa woykko yelagamasatees izetappe qasse timatime be saaxinenne be saaxineppe biittan gididayssi izakka yeti ekkife de7izayssi qonce gididi beettees.

hayssa misileza bolla ta beishin taas beettiza aaze gizayssa gidikko issi adde dizayssi eqqidi dees he addezas hubi bolla aazi deyzi qoofey dees addezi aazi oykkide gizayssa gidikko mitha ayfetappe issinosa oykki dees hessika ayzi geetettizi mango geetetti xeeysetes ha mangozas ayfezikka waanidayssi hay zo7idibeettees addezaska guye baggara muuzeti de7osonna

hayssa misileza bolla ta beishin taas beettizay aazey gizayssa gidikko dumma dumma tambo qomotappe issinozakko ha tambozikka yafaren toketidi xeellishin lo7izayssakko ha xellishin lo7iza yafaren toketiza tunga tambopuuteta issi ay dizaara ziqq gaada haaththa ushshashinne ishalisishe de7awus

ha misiliza bolla de'izaadezi aawaanide eqqide gizayssa gidikko hayzide eqqides aazas hayzide eqqide gizayssa gidikko kushen biitta bukkiza miisha woykko kathata tokkanaas kathata ooththanas nelo athanas ishalisanas go7iza miisho kushen oykkidi ha xeellishe pheqqides izaappe gede guye baggata kase cililli ekkiza kathati aahoti beettosonna

ha misiliza bolla dumma dumma afkado qomoti buro diccishi de'izayssi beettees ha afkadotikka katetha masatiza haasa giddon de7idinne lo7o lo7o medhoran diccishideti deizayssi qonce gididi beettes

Hayssa misileza bolla beettizay aaze gizayssa gidikko asati issife giidishiqirideettes ha asati marabatan aadhdhida woykko kontalezan kunthidi kunthidi aaththidi hayssa shunkurtu geetettizayssaza iza oykkidi iza giddon eqqide'osonna.

Hayssa misileza tha be7ishe dizay aazee gizayssa gidikko asathi issippe shiiqidi dizayssa bessees;he gido aththin he asappe nam7u asathi shubara qasheththida biiththaza achchara woykko biiththaza bookkishe de7izayssi qoncce gididi beeththees.

Hayssa misileza bolla ta beyshin aazay beettiza gizayssa gidikko gede haho baggara dumma dumma miththati beettosona qasse guuththu ha shiiqishin biittazan shuuchcha masatiza biittazi de'ees ha shuuchcha masatiza biittaza asi baynda shin nam'u booratikka goyishe de'izayssi qoncce gididi beettees

ha misileza bolla ta be'ishin beettizay azate gizayssa gidikko daro asati issipe gididi shiqid deettes ha daro asati aaza oththishshe de'izo gizayssa gidikko katha woykko katha yeggishi deettes ha kathaykka dolana mala pute diccana mala yaparetida sozan yeggishi deettes

hamsileza bolla beitti zayaze gizayssa gidikko issi addedanne issi naara deettes ha addezadanne issi naazara deydi addezi kushen xurqafeo ekkidi be nam7u boodata goysh deettes ha nam7u boodatikka bulati ekkiza boodatakko

hayssa misileza bolla issi adde dizayssi kallo ekkidi eqqides he addezikka be hupheza bolla cillil7o qoofe woththides addezikka booththa wodan dededinne izi aase ooththe gizayssa gidikkone etettibenna

ha misileza giddon daro asati shiiqidi de'izayssi bessees hasatappe shagu asha asati pokidideshin sau shagu asati qas eqqidi de7oosona aazi ooththizo gizayssa gidikko mitha ta giddo goysho deettes

Hamisileza bolla booththa booratan issi adde dizayssi biitta go7she dees woykko hoodishe dees izi aazaze hoodize gizayssa gidikko dumma dumma kathata giddo hoodishe dees addezikka ahazara boorata goyze gizayssa gidikko kushen issi kushezan xorqafe oykkides

hayssa misiliza bolla ta xeelli shintas beettiza aza gizayssa gidikko issi paapaaya beettes he issi paapaayazi waanide gizayssa gidikko daro ayfeta ayfidi cilelidi ayfezi beettes izaappe qas gede baggara badalatikka beettishinhe badalata giddon issi aaya dizaara eqqada beyawus

Hayssa misileza bolla taybeishin beettiza aaze gizayssa gidikko aaho denbay beettees ha aaho denbaza giddon qasse dumma dumma mitha woykko guutha mithati beettosona he mithatappe qasse ha baggara nam'u addeti oyddu booratan biittaza goyshe deizayssi qonce gididi beettes.

Ha misileza bolla beettiza aaze gizayssa gidikko issi adde dizayssi gulbaten gulbatidi be ayfeza bolla manaxere woththides ha manaxere woththo addezikka mitha fuutoyo ishalisishenne izi lo7idi moru taymana mala izo tukkish izi achchan qasse biitta shiishshishe deees

ha misilezan bettizay aazey gizayssa gidikko heedzdzu qommo biittati de7osona giddozara izi goyiza biittati dees hano baggara qasse shuchchara walaketiza biittati de7ettes gede baggara qasse denba woykko goyetona mino woykko oththe biittati de7osona addezikka aaze oththi shi de izi biittaza goyshe dees

Ha misile bollan beetishe dizay aaze gizaysa gidiko,issi addey booran gade goyishe dees. Ha booratik waanidayte gizaysa gidiko,issi boorazi be sinthe woyko misse tohoza bollan lokkomidi dees. Hara baggara qasse kace bavgara gita giddidi gede bagara bootha gididi huphesora qasse karethako

Haa asati oththizzo Gizayissa gidikko issippe gididi ezzi kessidi shiqqiddi eqqida azzi zooretizo Gizayissa gidikko kaththayi wani toketizakonne wani ishshaletizakonne he ishaletiza kaththayi qase wanizza muruta immizakkonni issoyi isuwara tamarishshenne tamarisishshe de'etees.

Ha misileza bolla asathi issippe gididi shiiqidi ooso ooththishe de7izayssi qoncce koo;ay ooththizo gizayssa gidikko biiththaa pachishe deeththes; izethappe thani ha7i be7ishe beeththizay issinna dizaara akaafazaara biiththaza kaachcha kessada akaafaza bolli oykkoyssi qoncce gididi beeththees.

Ha misileza bolla betizay aze gizaysa gidikon issi adey utid issi kushen biitaza oykidi issi kushen qase tuke mithaza oykides, ha adezika micishe de'es, ha adeza sinthan de'izaysi buro dicishe de'iza tuke puutetappe guuthu gitida tukey betishe de'es.

Hayssa misileza bollata beishin nam'u miishati beettosona. Ha nam'u miishatappe issi nuzi ase gidishin issi nuzi qasse mitha ayfe woykko mitha metettiza mango geetetti erettes. Hara baggara addezi nam'u kushshezara he mango ayfeza oykkidi be huphezakka qoofezara qoofidi eqqides.

Ha missileza bolla daro asati shiiqidi eqida ha daro asatape issinezi mita puteta udumi ekidi yidideshe de'asi qase hara bagara issi adde dizayisi bedhezan mitata pheliqishe woyikko qanxishe de'as.

Ha misileza bolla ta biishin taas beettishe deezay aazey gizayssa gidikko issi adde dizayssi badalaza poqishe deees ha badalazi waanidayssa gizayssa gidikko iza mithazikka melidayssakko addezi he melida badalay bollafe mithayo tarshidi ekkishe dees.

hamsileza bolla beettizay aaza gizayssa gidikko issi addezi booththa may7o maydi aazi ooththishe dize gizayssa gidikko gaddeza goyshe dees aazara goyze gizayssa gidikko boorara goyees booratappe issinozikka zo7o gidishin harazi qasse karethakko

Ha misiliza bolla beittiza aaze gizayssa gidikko lo'iza sohoti gede baggara woykko lo'iza keeththati beettosuna ha keeththatikka woyshafe ooththettida keeththakko bollarakka qasse xinqara kamettida hano baggara qasse issin deyakka ha biyashi dawos giddon qasse nam'u boran asati gade woykko biittaza goysho deettes.

Ha mileza bolla betizay aaze gizaysa gidikon aaho dembay betes, ha aaho dembazan hedzdzu dizoreti bitaza goyizatsi qonce gidid betes, ha hedzdzu dozoretappe qase asatibiza achan adhid adhid eqidaysika keehi betes

ha msileza bolla beettise aaze gizayss gidikko nam7u miishati beettosono ha nam7u miishatappe doyzore maliza miishati haaththe giddon ekkida haaththaza giddon qasse daro kafoti booththa kafoti izan beettise deezayssi qoncekko

ha misileza bolla tabieshin taas biittizay aazay gizayssa gidikko issi doyzore dizayssi eqqidibeettees ha duyzorezi aasas nuus go7eze gizayssa gidikko oge ooththanas go7es biitta goydi nuni izan katha zeranassinne katha tokkanaas biitta gooyes

ha misileza ta xeellishin aazey gizayssa gidikko daro asati issipe giidi eqqidayssa bessees hasatappe issineya maca gidishin sekayti addetakko izetappe baggati qasse be hupeza bolla qoofe woththida gede baggara izetappe gede baggara qasse aazey dizay gizayssa gidikko doyzorey eqqides

Ha misileza bolla beettizay aazey gishayssa gidikko issi wolqama doyzorey eqqidi dees ha wolqama doyzozas ha baggara zo'oti beettosona gede baggara qasse booththara keexxettida keexetti goykko qorqoroti beettosona gede guye baggara qasse mithatikka celel'idinne kareth gidora beettoso.

hayssa misileza bolla ta beyishin taas beettiza aazay gizayssa gidikko asati mashinaza giddo be ishe deettes izi waanidakkonne izi ooththizakkonne izi aggizakkonne iza izeti issippe shiiqidi be ishe deettes

ha misileza bolla aazee beettizay gizayssa gidikko doyzorey beettes doyzorey be achchizara biittaza goyshr de7izayssi beettes aazas goyize gizayssa gidikko nuni katha izan zeeranassinne tokkanas nuus beettes izi goyiza biittazikka badalay iza pigonxettida biittaa malizayssakko

Hayssa misileze bolla taybeshintaas beettizay aazay gizayssa gidikko biittazi aadhdhidiadhdhidi shuchchay izan deiza biittay beettes ha aho shuchchay woykko biittazi deizayssazan doyzorezi qasse gede baggara xura kessidi goochettidi ooththishe deees

ha misileza bolla beettizay aaze gizayssa gidikko daro asati issipe shiiqidi eqqida hadaro asati issipe shiiqidi eqqiday izeti aazi haasayizaakkonne aazi zoretizakkonne erettibenna asatappe issi issineti qasse bo7a gidishin issi sineti be hubeza bolla aazi woththizo gizayssa gidikko qoofe woththida

Hayssa misileza bolla bettiza aaze gizayssa gidikko issi naa bettawos issi naas zokko baggara qasse aaze beetiza gizayssa gidikko nus denba kessiidi baasizayssanne oge ooththizayssanne nu biitta kathas goyiza doyzoel geetettizayssazi eqqidi dees.

hayssa misileza bolla tabiyeshin aaze beettiza gizayssa gidikko yafaran deiza dumma dumma mashinati beettosono ha mashinati aaze ooththizo gizayssa gidikko mithati toketizaso woykko mitha ayfeti zeretizaso izeta giigissi she de7eettes

Ha missileza bola ta xelishe tas betiza dumma dumma asati deosona woyikko indeti deosona hara bagaraka addeti eqidayisi betosona ha addetinne ha endoti aza otizo gikko gizayisa gidikko utha gidon utha ashiza mashineza deizayisa qoncen betizayisa gides.

Ha misileza bolla ta be'ishin tasi beetizayi aze giza giddiko gede baggara daro miththati woykko adusa miththati issipe shiqqidi eqqida issi qassi ha maththa baggaranne dumma dumma dozareti issippe gididi issipe eqqida issi bettes.

Hays misileza bolla betishe de'iza aze gizaysa gidiko denbasana nu bita denbasan kathata nun zeran mala woyko tokana mala nusu bitata goyizaysa ogen hamutana mala nusu oge basizaysa hesikka azi getetize gizaysa gidikko dozore getetetese

Ha misileza bolli beeththisre de7izay aazee gizayssa gidikko aaho goyeththiza dembbay beeththes; ha aaho goyeththiza dembbathi aazassi goyeththize gizayssa gidikko kaththanne izan zerana woykko thokkanas goyeththes; ha asan goyeththize gizayssa gidikko doyzoree oykeththida woykko goosheththiza doyzorethi iza goyishe de7ees.

Hayssa misileza bolla tha be7ishin thaas beeththiza aazee gizeyssa gididikko daro gaashe oppulathi woykko gaashe galabathi gede baggara issi bolla udduleththidi woykko shiiqeththidi de7izayssi beeththes; he uddoleththi de7izayssan issi adde dizayssi izan eqqi des; qasse hano baggara oyddo asathi he gaashes nuus bukkiza mashineza woykko ayfeza nuni izappe demmana mala nuus ooththiza mashineza doyshe deeththes.

hayssa misileza ta xeellishin taas beettishe dizay aaze gizayssa gidikko hano baggara dumma dumma shuchchati de'osona biitta masatidi woykko shuchchati issi bolla de'oysi beetosona ha shuchchata qasse doyzoreti baasishe deettes doyzoreta giddon asatikka aadhdhi aadhdhe eqqida

hayssa misileza bolla taybeishon taas beettizay aazay gizayssa gidikko issi a o denban dizayssan issi doyzoley beettees ha doyzoley waanidaysse gizayssa gidikko issi bolla oykketidayssa goyessaza goochchishe deizayssi qonca gididibeettes

ha misileza bolla daro oge ooththiza doyzoretey sipe gidi shiiqidi eqqo issi beettes ona ha goomatikka issinozas nam7a nam7ati beettishin hano baggara qasse biitta woykko shuchcha masatiza biittatikka de7osona geida baggara aaho mithati isipe gidi eqqidayssi beettees

Hayssa misileza bolla doyzorezi aazoothishe deize gizayssa gidikko biittaza goyshe dees biittaza izi goyshin qasse daro xuraykka gede baggara keishe dees gede baggara deiza qasse doyzoreza giddon asatikka eqqida hayssi azas goyze gizayssa gidikko hadenbaza nuni waayonna shin kath ezen zeerana mala.

ha misileze bolla ta beizay aazay gizayssa gidikko gede baggara shonkoramasatida mithati issippe gididi dhoqu gididi beettosona hessapeka gede baggara aho mithati issippe deettes hano bakka qasse dembazan mithay yafaran mitha huteti dolizayssikka qonce gididi beettes

hayssa misileza bollatay be'eshin taas beettizay aazay gizayssa gidikko denba biittan badalay onxettida sooza doyzorey goyshe dees ha doyzorezaska bolla baggara zo7o zo7oti deettes doyzoreza giddonka issi adde eqqidayssi qonce gididibeettes

ha misileza bolla ta be7ishin taas lo7idi bettizay aazee gizayssa gidikko katha qommotappe issinozakko ha katha qommotappe issinozi aazee gizayssa gidikko kaxiza wode shaayetiza katha qommoko hessika giste geetetti erettes beshin cilil7i beettizayssakko

Hayssa misileza bolla tha be7ishin daro asathi shiiqi eqqidayssa bessees; daro asathi bayzzizayssanne shammidayssa gidi dumma dumma kaththathi de7izaysso woykko kaththathi bayzeththizaaso yiidi meezethi kaththathaza booththara de7iza kaththatha shammishenne bayzishe de7izayssi qoncce keyidi beeththees.

hayssa misileza bollata beishin beettishe deezay aaze gizayssa gidikko issi indeya miicash dewus indiyakka achchezi keehi booththidayssakko bollanka qasse iti kesi katettidayssakko kushen aazi oykka dugizayssa gidikko xaax ettida santha oykkada eqqadus

hayssa misileza ta xeelishin beettizay aazaye gizayssa gidikko issi aaya dizaara mithara kallotada oykko ogeza daaburada mithara bena oykka dabawus bolla woykko be shashaza bolla aazi ba7adu gizayssa gidikko wetettibenna aayayakka issi wula dizayssa gelana gashe wulaza doyssadus

Ha misilezata xeelishin beettizay aaze gizayssa gidikko maanas ufaysiza mitha qommotappe issinozakko he mitha qommo ayfetappe issinoza aaze gizayssa gidikko muuzekko ha muzezi ay fizikaydi issi bolla shiqiri deezayssi qonca gididi weetees

Hayssa misiliza bolla beettiza aaze gizayssa gidikko daro asati issife shiiqidi deettes hasatikka wolqama mitha gatsen uttidi deettes aaze ooththizo gizayssa gidikko mitha ayfe ta issi bolla kessidi shiishshishe deettes.

ha misileza bolla beettizay aaze gizayssa gidikko oyddo asati beettosona ha oyddo asatappe issinoya maca gidishshin heedzdzati qase addetakko haddetappe issinozi booththa shuwae maydes nam7ati qasse bena mayozan goozettidi mayda aase ooththizo gizayssa gidikko kutto caacute ta saaxinezappe ha woththishe deettes

Hayisa misileza bollan betizay azegidaysa gidiko issi ade dizayis timatimeza saxinezan yegidi iza kushen oyikideys qonice gididi betes ha adezika oyikida timatimezi zo'otine cililoti issi bolla dizayis qoniceko

Missileza bolla bettiza mishshati azza azze gizayssa gidiko daaro kaththati issi bolla qashshetidi konttalen adhdhidi diizaysi betossona ha konttalen adhdhi deiza kaththati bolla baggan biratan kexxetida keththeza garssan issi bolla selletidi izzeti deizayssi qoncceko.

Hayssa misileza bolla tha be7ishin beeththiza aazee gisayssa gidikko soo aayethi issipe gididi ogeza hamoththishe de7izayssi qonccekoo; izethikka bana naxalazara woykko gaabezara maayidinne qassi aaze woththido gizayssa gidikko kaththa qommo woykko kaththa ereththonna kaththa hare gaareza bolla caanide efishe deeththes.

Hayssa misilezan ta be'ishin tas beetiday azee gizayssa gidikko daro asati katha ba'ishe doosona. Ha kathazikka kontalera qasheti dizayssara bolla denthidi denthidi issi bolla shiishishe de'osona. kathazi aazi geetethinkka eretibeena.

Ha misiliza bolla taybe7ishin taas beettiza aazey gizayssa gidikko gede baggara mitha hoykko wolqama mithati be hangera deizayssi dees he mitha ta garsen qasse aazey deezayssa gidikko asati issipe shiiqidi deettes haasati aazi ooththuzo gizayssa gidikko mitha ayfe ta issi bolla shiishishe deettes

ha misileza bolla beettiza aaze gizayssa gidikko oyddo asati beettosona he oyddo asatappe nam7ati aawata woykko addeta gidishin issi noozi naakko qasse issi naya indokko hara baggara qasse issi addezi be hupheza bolla qoofeza woththidi biirezara woraqaataza bolla xaafife deees

hamesiliza bolla beettizay aazay gizayssa gidikko daro mithati beettosona ha daro mithatappe giddora qasse asati kaathatanne dumma dumma mithata caanishe efettes aazara caanizo gizayssa gidikko hareta bolla caanidi efishe deettes

ha mishiliza bolla biittiza nam7u asati de7eettes ha nam7u asatappe hissinozi biire oykkidi biirezan qasse waraqata bolla xaafife deees aaze xaafize gizayssa gidikko santezi saaxinezan aadhdhoyssaza qoodima gaza woykko paydoza paydife deees

ha misileza bolla ta be7ishin taas beettishe de7izay aaze gizayssa gidikko nu deren dumma dumma katha qommo metettizayti de7osona ha katha qommotikka awappe beettizo gizayssa gidikko mithafe beettosona hayssikka oone gizayssa gidikko muuzey beettosona.

Hayssa misilezan tha xeellishi aazee beethhthiday gizayssa giikko daro asathi issippe gididi hamoththishe de7eethe; ha asathappe qassi gede haaho baggaara dhoqqu gidida zumay beeththees; ha asathikka zibbe issippe zibbeqoodhozan be sherbbeza xaaxidi de7ees; harathi qassi huupheza bolla qopheza woththida.

Hayssa misileza bolla tha be7ashe aazee beeththizay gizeysa gidiko nam7u asathi beeththoosona; he nam7u asathappe issi na7iya inddo gidishin issi na7izi qassi addekoo; aazee ooththiday gizayssa gidikko boye hayththaza issi maccara misle denththishe deeththes; he boye haythaththikka cilil7idi beeththishe de7ees.

Ha misileza bolla tha be7ishin thas beeththizay aazzee gizeyssa gidikko giddora shageththida ogee de7ees; he ogezappe qassi gede baggaranne ha baggara miththa ayfethi woykko miththa puuthethi doliza sohoy izethi izan thokkidi hinippe ekkidi thokkiza sohoy daro be7anaas lo7izaythinne xeellanaas keehippe ufayssiza sohothi woykko bessathi beththoosona.

Ha misileza bolla betizay aze gizaysa gidikon aaho dembazin toketi dolishe woyko dicishe de'iza baadho puuteti de'osona, ha baadho puuteti haythatika cilil'id betosona,izeta gidoni qase issi adeyi dizaysi ziqi giidi woyko holidi izeta lo'ethishe woyko ishalisishe de'esi.

hayssa misileza bolla beettezay aazay gizayssa gidikko daro addeti issife shiiqidi eqqida ha daro addetikka ubbaytikka be hupheza bolla aazi woththizo gizayssa gidikko qoofe woththida haaddetikka be qoodheza bolla issi sineti attishin dunkuza qachida izetappe gede guye baggara qasse badalaykka bizays qonce gididi beettes

ha misileza bolla beettizay aaze gizaysse gidikko gede haho baggara meheti woykko meyzati issife gididi bishe deettes he meetappeka qasse gede baggara dumma dumma mithati lanqera deettes mehe hayssa denbazan ta beyishin wuri zeeretidi diccishi deezay aaze gizaysse gidikko gaashey beetes ha gasheykka buro gakkibenta gaashekko.

Ha misileza bolla ta xeellishintas beettiza aaze gizayssa gidikko heedzdzu asati be boodata laaggish deettes ha booratikka ubbaytikka kacezosara ubbaykka gita gididi beettosona ha booratappe issi boorazi maataza woykko gashsho pulaza mishe dizayssi keehippe beettishe dees.

Ha misileza giddon ta hi xeellishin taas beettiza aze gidayssa gidikko heedzdzu macati beettosona ha heedzdzu macatappe gede baggara boynay muusey dumma dumma mango ayfeti beettosona ha heedzdzu macatappe issi macaya qasse bena misile dentha shideizayssi qoncekko.

hayssa misiliza ta beyishin taas bettishe deizay aaze gizayssa gidikko katha qommotappe issino gidizayssazakko he katha qommotappe issino gidizayssazi issi bolla shiqidi dees hessika aaze geetettize moze geetettiz heysettees haysthazikka cililli ekkishin izatas mithazikka keehi lehe7ekko

Ha misileze bolla beettishe deeizayaze giyayssa gidekko gaashe upulay biittazan laaletid dees halalettiza gasho upulaza giddon qasse heedzdzu patata issiya didizayssi laaggish dees izetappe qas gede baggara gaasho pulazan keeththe maladi keexettida woykko issi bolla ulettida gasho pulasi dees.

Ha misileza bolla beettishe deizay aaze gizayssa gidikko issi addey be achchaza duydi eqqides iza aazi haasayize gizayssa gidikko erettibenna izappe qasse gede baggara dumma dumma kathati be ishin lo'izayti cilil'i ekkizayti beettosona.

Hayssa misiliza bolla ta beyishin aazey beettiza gizayssa gidikko daro mithati gede baggara beettosona zumati hi dumma dumma mitha duruma malizayssikka beettosona ha dembazan qasse gistetikka issipe lo'ishe zerettidayssi beettosona.

hamisileza bolla biittiza aze gidayssa gidikko issi indiyar qqadadawu issi indeyakka be hupheza goozettada oykko be qoodhezan masqale qachada gisteza giddon aadhda aqada gisteza oykkadayza be ashe deizayssi geesh gididi beettes ha gistetikka cilil7idbeettosonna

ha misileze bolla beettizay aaza gidayssa gidikko gede baggara aadhdhida dhidi daro mithati beettosona ha mithatikka qasse aho dembazan zeereti dolishe deiza cilili beettiza giste zeerethazi buro harmetishe deysayssi qonce giidi beettees

hayssa misilizan beettishe deizay aaze gizayssa gidikko dumma dumma mitha ayfeti zeretizasoy beettes ha mitha ayfeti zeretizasoy waanidaysse gizayssa gidikko gembon zeretizayssakko giddozan qasse keshshay dees he keshshaza giddon qasse dumma dumma keeththetikka deettes he keeththatappe gede guuth haakkidi dhoqa bessaykka boykko zumay beettizayssi keehi qoncekko

ha misileza bolla ta beyishin taas bittiza aaze gizayssa gidikko issison gaashe upulazan keeththe masatiza issi bolla shiiqiday dees gide baggara qasse woyshan keexxettida keeththazi mazan kametidayssazikka beettees ha baggara qasse gaashsheza giddon issi aya akafaza woykko mithaza oykkata egidayssikka beettees

Ha misile bolla beetizay aaze gizayssa didiko katha qommotappe nam'ati beetosona ha nam'atappe oonante izeti gizayssa gidiko dononne santhako santhezi ta be'ishin haythay izas keehidi aakidi ekizayssanne cilil'idi beetizayssako gede baggara qasi donozi pudhidi be ayfezara beetizayssika qonce gidi beetes.

Ha misileza bolla issi addeza dizayssi be so mehetha heemmishe woykko mizishe de7ees; ha so mehethikka xeellishin lo7izaythakko; izethikka gizeyssa gidikko boorathokoo; ha boorathikka kacezaara ubbayththikka aduqonne keehi githethizaythakko.

Asati woyko daro asati issi bolla shiiqidi utidayasi beetesi, ha daro asati issi bolla shiiqidi utid issoy issoy ba ootho oothishe de'etes, izetika mithaza woyko shiishis ba kushen dadiza masatidi kusheni issoyi issoyi shiish oykidi utidinne iza oothishe de'etes.

Hayssa misileza bolla beettishe deezay aazay gizayssa gidikko nu derey dumma dumma katha qommoti beettosona ha katha qommotappe issi nozi aazay gizayssa gidikko gaashe geetetti xeesites ha gaasheykka tahi beyishin keehi lo7izayssanne iza giddon aadhdhidi aadhdhidi dumma dumma boothsati beettizayssi qonce gididi deees.

hayssa misileza bolla ta beeshin taas beettiza aazey gizayssa gidikko aaho woykqo daro denbay issison deizayssi beettes ha denbazan aazay beettiza gizayssa gidikko dumma dumma puute tiit toketizaso hoy gididayssa malees gede baggara qasse daro mithati ete beettosonna

ha misileza bolla tay beyishin aaziy beettiza gizayssa gidikko heedzdzu asatinne mithara kexettida qorqoro gede baggarbeettes ha heedzdzu asatappe giddon da isaz adde gidishin he addezikka hu7he bolla qoof ooththides aazey ooththizo gizayssa gidikko badala poqo be sinthen ooththidi iza issinoy sineti kushin oykkidi poqozara hamettishe deettees

Hayssa misileze bollatay beeshintaas beettizay aaze gizayssa gidikko issinda bena be sharbetaranne begga baretara mayettada eqadus aazan eqadu gizayssa gidikko gede zokko baggazara buro gakkiza woykko buro dicciza puute woykko badala puuteti buro gitishe deizayssi qonce gididi beettees.

ha msileza bolla tani esgidibe'ishin taas beettizay aazey gizayssa gidikko donoy beettees ha dunoykka pudhozi booththanne izas haythazi xilil7i ekkidayssakko ha dunozi issipe shiiqidayssa woch xeellanawussinne beyanas lo'izayssa kididi beettees

Hayssa misileza bolla taybiishin haazare beettiza gizayssa gidikko issi adde dizayssi be achche miicishe dees hara baggara he miico waddezikka qasse be hupheza bolla qoofeza woththides qoofe woththidi qasse kushe saate aaththidayssi metettiza katha qommotappe maxaaxe geetettizayssaza heedzdzu ducata oykkidi deees.

Ha mishiliza bolla ta beyishin taas beettizay nam7u asati bettettes ha nam7u asatikka be hupheza qachidinne issosi qass be hupheza be qoofezara woththidi aazi ooththizo gizaysse gidikko bangaza bukki a gidizeti carko bolla yeggishin carkoy he bangazappe gafe kessana mala bolla pude yeggishi deeettes

Issiyade dizayssi aazi ooththize gizayssa gidikko daro katha qommota madabara woykko kontalizan shiishshidi iza bayzishe dees daro katha woykko kaththa nuni izara maana woykko kaththa nuni izara giigissana kaxisana dzamaaddizaytappe darota be suuqen shiishshidi iza bayzizayssa masatees.

ha misiliza bolla beettizay aaza gizayssa gidikko cilili beettiza buro diccishe cilili dicciza kaththatappe issimozakko he kaththazikka aazi geetettiza gizayssa gidikko banga geetetti xeeysetees ha bangazikka beishinne xeellishin keehi ufaysizayssanne keehi lo7izayssakko

Hayssa misileza bolla daro aaho biittay woykko aahos bessay beettosona ha7o aaho bessazan dumma dumma mithatinne dumma dumma katha qummati beettosona ha katha qummatappe issinozi badalakko qasse gede baggara pu7e dhoqa bessazanka mithay woykko boshey beettosona.

hayssa misileza bolla ta xeelishin beettizay aaza gizayssa gidikko katha qomoti qashettidi kontalen aadhdhidi deizayssi beettees ha kontaleykka iza medhoy aaza gizayssa gidikko boothanne zo'o kontaleti issife gididi qasheti de'izayssi qonca gididi beettees

hayssa misileza bolla ta beyishin tas beettizay aaze gizayssa gidikko beyanas lo7iza xilil7o maatay issippe gididi aaho denban de7izayssi beettes ha xili7o denban de7iza maatazappe gede baggara qasse guutha badalatinne mithati beettoyoyis qonce gididi de7ees

ha misileza bolla izi aaza kaththa gidin ereto naa katha qommoy qashetidi dees hayssika aazan qashetida gizayssa gidikko kontalen qashetidi deezayssi beettees ha kontaletikka zo7oranne booththa kontalera gididi issife qasheti issi bolla shiiqidi uttida

Ha mishiliza bolla beettishe deezay aaze gizayssa gidikko gede baggara mitha qommoti beettosona ha baggara qasse aaho denbazan zeretti dulida woykko diccida woykko caaqo gakkida gisteti de'osona ha gistetikka issi baggara cilil'idi beettosona issi baggara qasse melidi beettosona.

ha misileza bolla ta be7shin taas beettizay aaze gizayssa gidikko asati yafaran hamittidayssa bessees hessafe qasse guye baggan nam7u macati be huphezakka goozettidi diizayssa bessees gede baggara izetappe qasse daro gatha qommoti issi pifiqidi woykko cilil7idi beettizayssa bessees ha katha qommotappe issinozi badala geetettees.

Ha misileza bolla ciishshati pudhidayssi beettes ha ciishshatappeka gede baggara qasse woyshera woykko mithara keexxettida keeththeti gashshera gashera issi lanqen deezayssi beettes hara baggara qasse pode dhoqa heeran woykko dhoqa besezan zumatikka beettizayssi beettees

Haysa missilezan ta xelishe betizay aze gizaysa gidiko issi adey dizaysa be kushen puteza oykidi puteyo qase karetha xasan oykidaysi kehipe betes adezika qodheza bola dunguza yegidi eqidays kehipe qonc'e gididi betes.

Hayssa misileza tha be7ishin beeththiza aazee dizayssa giikko daro wora woykko daro boche biiththazan wora woykko daro miththathi issippe gididi barishida sohozi dezayssa bessees; hayssikka aazee gizayssa gidikko daro do7aathi izan daanazayssakko.

Haysa misileza bolla ta beyishn betizay aaze gizaysa gidikon aho besan cilila mithatine cilila matati de'izaysa beses ha cilila matata gidon daro asati shiqi uttidayne eqida gidi issippe izzeti de'izaysa qonce gididi beses

ha misiliza giddon beyanas xeelliza bessati de'osona gede baggan dumma dumma miththa ciishshan de'iza miththatinne biittan de'iza miththatti bettossona hara baggara qasse asati iza giddon eqqidi izi awa hamettizakkonne eretibenna

Hayssa misileza bolla ta biishin taas beettiza aze gidayssa gidikko daro oothanchati de7osona ha oosanchati aaho denbazan keydi issi booththa may7o maydara mitha fute oykkada bawos issi addezi qasse xaasa saraka mitha fuuteza oykkidi gede tokkano efishe izati deizayssi qonce gididi betees.

ha misileza bolla beettiza issi addey be ayfeza bolla manaxileza wothidi miicishe deees haddezikka aaze wooththiza gizayssa gidikko mitha puteyo woykko awukado puteyo tokkishe dees addezas ka koshe saate dees

hayssa mithaza bolla ta be7ishin beettiza aaze gizayssa gidikko daro bessati beettosonna a daro bessatappe gede baggara bosheti ekkiza biittati deettes ha baggara qasse asatikka mithata garsen eqqidi be hupheza bolla izeti aazi ba7idakkonne eretibenna.

ha misileza bolla ta beishintas beettiza aaze gijayssa gidikko daro asati issife gidi shiiqide qoyssabesses gede baggara qasse aaho mithatikka kehippe beettedees ha baggara issi addezi benawoykkida eqqides qasse ha baggara kushen issi kallo oykkida kusheykka beettishe dees

ha misileza bolla tay beyishin de'izay aazey gidayssa gidikko daro asati issipe giidi shiiqidi eqqida ha asatappe issi addezi waraqata kushen oykkidis hara baggara qasse nam7u asati issoy issora haasayishi deettes sekayt qasse issippe gididi zooretishi deizayssi qoncekko

hayssa misileza bolla taybeeshin beettishe deezay aaza gizheess gidikko gede baggara dhoqa bessati beettoso na ha baggara qasse asati issipe gididi huphe bollaka azi baydayss karetibenna izeta athan dasha mithaykka beettizayss qonce gididi beettees

Hayssi misilezan beettizay aaze gizayssa gidikko daro asati issipe keydi eqqidayssa bessees ha daro asati issipe keedi eqqiday aazi ooththizo gizayssa gidikko izetappe issi addezi mithay achche biittata shiishishe deees.

Hayssa misileza bolla ta beeshin taas beettisa aaze gizayssa gidikko mithata achchen boykko aaho daro mithata achchen eqqide hissiadey be kushe shnam'u kusheza gasethana giidi eqqishe dees izikka aazi mayde gizayssa gidikko zo'o shuurabe mayde eqqides.

ha misiliza bolla beettiza aaze gizayssa gidikko daro mithati de7oysi beettees daro mithatappe qasse iza giddon daro asati hamettishe deettees hara baggara qasse dumma dumma cililli ekkiza matatikka he asatara deyishin he cililli ekkiza maataza giddon asati hamettishe de7ettes

ha misileza tay beishin aazay beettiza gideyssa gidikko daro woykko cora mithati issipe shiiqidi dio7aao bessay beettees ha mithata giddora qasse ize haaththa misatiza booththan zarettidi bida sohoykka keehi qonce gididi beettees

hayssa misileza bolla beettiza aaze gizayssa gidikko dumma dumma mitha xaphoti woykko Mitha durumati biittan de7oyssi beettes ha mitha durumati karethanne booththa gididi issi bolla gididettes izetappe qasse gede baggara aaho mithatikka issife shiiqidi cilil7i beettizayssi qonceko

Ha misileza bolla asati issippe shiiqidi hametizayssinne eqqidaysi de'etees. Ha asatapeka gede baggara booththa biratan keexetida keeththe masatizaysika dees. Qasse garsa baggara guutha miththatine qeeri gashara miththati pudhizaysi beetees. Iza giddon qasse asati aadhi eqida.

Ha misile, a bolla betizay aze gozaysa gidiko mithati issippe shiqidaysati deetes issi qommo Mitha giddidi paydo gido attin paydon daro gidida mithati issi bolla haythazara melidaysa masatiza woykoelidaysa malidi issi bolla eqida

Hayssa mishileza bolla beittiza aaze gizayssa gidikko cilil'o maata maliza mithati aho dembazan deettes iseta giddora qasse haaththe zarettidi bizayssa masates hessika booththa malidi haaththeni aaze gizayssa gidikko erettibenna.

hayssa misilezatay beeshin aazay bettiza gizayssa gidikko kameton naa qorqoroti beettosona ha kametton naa mithappe keexxettida qorqoroti aazan meeshetido gida gizayssa gidikko biittan meeshetida biittan meeshettidi bollara mithara buro keexxettidi bollara kametonna deettes gede baggaraka aho mithatinne gita mithati cilil7idi beettosona

hayssa misileze bolla tay beeshin taas beettiza aazey gizayssa gidikko gede baggara daro mithati beettosona he mithatappe qasse pude baggara aaho bosheti ekkiza zumati beettosona hadenbazan qasse asati issipe gididi ogeza hamettishe de7oyssi geeshshakko

Hayssa misileza bolla ta beishin taas beettiza aaza gizayssa gidikko ahoden ban asatide izayssa bessees ha asatappe issi adde be huhpheza bolla qoofeza woththidadezi puutoyo tokkisho dees hanna puuto sunthaykka aazi geetettazo gizayssa gidikko abukado puuto geetettawus.

Ha misiliza bolla ta beshin taas beettiza aaze gizayssa gidikko aaho woratinne mithati beettiza sohokko ha aaho woratinne mithati beettiza sohozan aazey qasse deeza gizayssa gidikko shaarati audiadhidi ziki ooththiza sohotan eoykko ziqqa bessatan shaarati ichoyssikka qoncagidi beettes.

ha misileza ta beyishin beettizay aaze gizayssa gidikko heedzdzu asati haaththe ushshushe deettis heedzdzu asati haaththe ushshushe deezay aaze gizayssa gidikko puute woykko mitha puuteti doliza soho ayfes zeeretin puteti doliza sohozan iza bolla buuxazan woykko gaashe buxazan iza bolla yegetizayssazan haaththe ushshashe de7awus

ha misilezan geeshsha giidi beettiza heedzdzu asati de7oosona ha heedzdzu asatikka uphe bolla be qoofe woththidayssi qoncekko ha heedzdzu sappe issi neya inde gidishin addezikka nau nam7azikka addetakko izetappe ha baggara qasse tukke puutetinne gede baggara daro aho mithati de7oosona

hayssa misiliza bolla ta beyishin tas bettishe de'izay aazaya gizayssa gidikko isiyade dizayssi puutoyo tukkishe dees haaddezikka kushe saate aaththidi be qodhezan dunguza qachidees hara baggara qasse be hupheza ballaka qoofe woththidi tukke fuutoyo ishalisishe deees

ha misilesa tay kehipe ezgidi xeellishin taas beettishin beettisay aazay gizayssa gidikko asati beettosona asati gede baggara nam7u asati eqqidayssi beettes ha baggara qas he issi ade dizayssi beettes he issi ade dizayssazikka uttidi tukke fute tukkishe woykko ishalisishe de izayssi qoncekko

Ha missileza bolla bettizayi aze gizayissa gidikko daro asati issippe gididi shiqidi de'etes ha daro asati kaththa qomota woyikko miththa ayifa qomota woyikko miththa ayife metetizayita shiqidi eqidi beyishshe dettess issiniyakka bayizawus sekaytikka samishshe detes

Ha issa misileza bolla ta xeelishe diza issa xelishe tasi betizay aze gikko daro kaththati issi bolla shiqqidi diza issi beettes.ha kaththa giddon qassi issi addeppe goshosho oyiqqidi eqqidi des.ha addesi kaththa bayizida issanne shamize issi eretibena

Haysa misileza bollan betizay aze gizaysa gidikon dumma dumma katha qomot betosona, ha katha qomotappe issinozi aze gizaysa gidikon santha qomotako,ha santhatika issi bolla maxetid de'izayai betesi , gede bagara qase timatimeynne asa Toy betes, hara bagara qase issi Aaya dizaraka beetawusi.

Ha misileza giddon ta beishin taas beettiza katha ayfete beettosona ha kathatikka nu bolla nuus dumma dumma go7a immiza kaththa qommotakko itetikka onante gidayssa gidikko afkadotinne paapaayati issi bolla gidide oyssi qonca gididi beettees

Ha misilesa bolla beettizay aazay gizayssa gidikko daro ciliri ekkiza kaththati dumma dumma goommeneti timatimeti afukadoti dumma dumma bambareti issi bolla shiqidi deizayssi beettees

hayssa misileza ta birshin taas aazimasa malize gizayssa gidikko giya maleys woykko giya geetettes ha giyaza giddon daro asati kathata shammishenne bayzishe gididi issipe uttidayssinne ekidayss gididi deeettes

Hayssa misileza bolla beettizayaze gizayssa gidikko geede baggara kaamey beettes ha baggara qasse asati santhata shammishenne bayzishe de izayssi beettes gede baggan qasse issiyade zi'ay uttidi kathata giddonne yarkaneta be achchin woththidi be ayfe oykkidi uttides.

ha misileza bolla beettiza aaze gizayssa gidikko daro katha woykko mithapfe beettiza metettiza kathatinne ayfaayfeti issife shiiqidi de7oosona ha ayfaayfeti oonante paapaayati muuzeti abkadoti dumma dumma ginneti fireti dumma dumma loometi issi bolla shiiqidi beettoyssi qonce gididi deees

ha misileza giddon ta beyishin beettizay daro katha woykko mithappe metetiza kaththati de7oosona hanu deren mithappe meteda kathati woykko mithay ayfishin woykko mithay usatishin nuni miiza kathati de7oosona izetikka issi bolla shiqidi muuzeti paapaayati abukadoti daru lo7ometi dumma dumma hababeti shunkurteti gidi issi bolla de7oyssi qonce gididi beettees

ha misiliza bolla beittizay aze gizayssa gidikko ayfa ayfetappe issinozakko haayfa ayfetappe issinozi aazi oththize nuus gizayssa gidikko nu bolla harge teqqana dandayiza katha qommozakko izikka oone geetettize gizayssa gidikko paapaaya geetettes ha paapaaya ayfezikka bollara cilil7i ekkidi garsera qasse kaxidayssi beettees

Hayssa misileze bolla ta beeshin daro kaththa qomoti shiiqidi deezayssi beettees ha daro kaththa qomota shiiqidi deezayssata asati issife gidi shiiqi uttidi bayzizayssinne shammizayssi beettees gede baggara qasse issi aaya koshkosho goochchada oge ha mutash de'awus.

Hayssa misileza bolla taybeyishin taas beettiza kathati aaza azate gizayssa gidikko daro mithappe beettiza kaththa qomoti issi bolla shiiqidi oykko suretidi de7osona tani ha7i izeta xeyssana taas wodey baynda gish ha7i izeti daro katha ayfeti issipfe shiiqidi beettizayssi qonce gidi beettos lemisos muuse izappeta ekkishin hara baggara qasse paaparata ekkishin issi bolla shiqidi deettes

ha misileza bolla ta beeshin taas beettiza mitha ayfeti beettosona ha mitha ayfetikka nu nuus go7a immiza woykko metettanas dandayiza mitha ayfetakko izetappe issinezi aaze gizayssa gidikko genet firayfeti beettosona ni lo7ometi beettosono dumma dumma mangoti beettosona cililli ekkizaytinne zo7i ekkizaytikka issippe gidi shikiri deezayssi qonce gididi beettoosona

hayssa misileza bollata beeshin taas beettiza aze gisheyssa gidikko asato gede baggara beettes ha baggara qasse kaththa qommota woykko ayfayfe kaththa qommotappe nam7ati beettosunna etikka oone gizayssa gidikko afkadoynne timatime be saaxinen uttoyssi beettosonna

Haysa misileza ta beyshin aze besizaysi gizaysa gidikko shoboy dees shobozi azzas qashetide gizaysa gidikko izzeti izi azzi othana qachidakkonne eretibeyna gido attin ha shiqo asatappe issi adezi bittaza bokishe de'es woykon olla kesishe dizaysi qonc'ekko.

Ha misileza bola azze betizay gida gidikko issi cisha issi indiya oykada izza beyashe daws ha indiyaka be hupheza sharbezan gozada cililidi pudhidi loyza abeba kushen oyqada beyada dawus.

Ha misileza bolla beetizay aze giyayssa gidikko daro ciishshati de'izayssi beetees; ha ciishshata giddon qasse giddora ogey de'es; ha oge giddon qasse issi macca dizara eqqadus; sekka nam'u maccati qasse ciishshazas giddon aadhidi eqqida.

Hayssa misileza tha be7ishin aazee bessizay gizayssa gidikko bollara birathan keexeththida keeththathi beeththeeththes;garssera qassi cililo de7iza ciishshathi deeththes;ha ciishshathaskka huphezi waanidayssa gizayssa gidikko zo7o koo; ha zo7otha giddora qassi oge gede efizayssika keehi beeththishe de7ees.

ha misileza bolla ta beshin beettiza aaze gizayssa gidikko issi naya miicash dawus henaaay akka qasse be zokkoza bolla aazi badugizayssa gidikko keesheza bayada kusheza qasse kushe bolla tukkeza tukki haythasa maxaa oykkada miicash eqqadus

Hayssa misileza bolla ta be7eshin aazay beetiza gizayssa gidikko daro ciishshati beettosana. ha ciishshatikka izateas pudhuzikka waanidayssi gizayssa gidikko zo7okko.ha ciishshata nam7u asati eqqidaytappe issi naazi oykkidi eqqides.

Hayssa misiliza tha be7ishin beeththiza aazee gizayssa gidikko daro ciishshathi yafaran de7izayssa bessees; ha ciishshathikka hayththadi cilil7i beeththishin bollara qassi issi issinethi kessiza pudhozikka zo7ydi beeththoosona.

hayssa misileza bolla beettizay aazay gizayssa gidikko daro tukke puuteti de7osona ha tuke puutetikka cilil idibeettosona izata giddon qasse oyddu macati kofaza bayidi deedes ha kofa ba oytappe isso zo7o shurabe may7o indeya miicasikka tukke puuteza oykkada eqqadus

Ha msileza bolla asati issipe giidi shiiqidi eqqi zoretishi deewsi dees izetappe qass guye baggara dumma dumma ciishsha medhoti deeettes izetappe booththati zo7oti dumma dumma ciishshatikka issi bolla shiiqidi lo7ishenne beyanas ufaysiza ciishati de'eettes.

Issi adde dizayssi hayssa misilezan beettes haddezi aazi ooththize gizayssa gidikko mangoyo oykkishe dees mangoya qae haythazara xilil'i ekkizayssa gidishin bollara qasse haythazikka izis dendishe dees ha mangoysikka ayfetikka zo'idi ekkizayssakko.

Hayssa misileza bolla ta beeshin taas beettezay aaze gizayssa gidikko heedzdzu asati issife gididi katha zerishenne katha yeggishe deettes heedzdzatappe issinoze sanezaara kusheza oykkidi kathaza zerishe bizayss geeshshakko gede baggara qasse mithati cilel'idi beettosonna.

Hayssa misileza bolla ta beeshin nam'u macati woykko nam'u mushura malizayti gabareza maydi issipe lo'ishenne ufaysishe eqqida kushen aazi oykkido gizayssa gidikko ciishsha pudhidayssaza oykkidosona bolladakka qasse be hupeza bolla kaya ciishshaza xaaxida woykko qachida.

Ha misileza bolla ta xeelishin tas betizay azee gizaysa gidiko daro asati issippe gididi kathaza yegishe deetes ha kathaza tokanas woyko izi solana mala bittani yegidi isti tokishenne yegishe dizays wince gididi beetes gede bagara qase ago mithatka issippe dizaysi beetes.

hayssa misileza bollatay beeshin azabeetiza gizayssa gidikko gede baggara melida mithati beettosona qasse hara baggara nam7u asati issipe gididi uttidi masha be lanqezan woththidi anqashata issi bolla shiishshidi tamazan xuugishe de7eettes

hayssa misileza bolata beishin taas beettiza aazey gizayssa gidikko heedzdzu macati debeettosona ha heedzdzu macatappe issi maca bena qachara de7awos qase sekaytappe issineya woykko nam7ati be huphe gozidaytakko izeta sinthen aazey deezayssa gidikko cililonne uddzo7o pudhu pudhdhida ciishati de7oosona

Ha misiliza bollatay keehi esgidibeeshin woykko xeellishin taas beettiza aaze gidessa gidikko hano baggara xililli ekkiza shonkora masatiza maatati de7osona gede baggara qasse gisteti buro gakkishe xilila gisteti deettes qasse he gistetappe gede baggara heedzdzu asati eqqoyssika qonce gididibeettes.

ha misileza bolla aaho demban zerettida dumma dumma pute woykko mitha ciishati woykko cililo maatati beettosona ha cililo maatati aaho dembazan keehi ufaysizayssanne amoththizayssa gididi yafaran yafaren toketidayssi qonce gididi beettees.

Ha asati issi bolla shiiqidi aaza ooththishe deezo gizayssa gidikko katha izan zerana woykko katha yeggana olla isishe deettes issi neti tukkietes issineti yeggettes qasse issi neti kathazakka ollazan olishe deettes gede baggara qasse mithatikka issife shiiqidi de'oyssi beettes.

hayssa misilesa bolla ta beishin taas beettiza miishati aaze gizaessa gidikko biratan keexxettiza keeththati bollara beettosona garsa baggara qass issi indeniye woy issi naya dizaara be huphe booththa sharbera goozettada cililo woykko cililiza ciishshaza zo7o pudhdhu pudhidayssaza kushen oykkada iza be ash de7awus

daro asati issife shiiqida eqqidayssi beettees ha daro asati aaza ooththizo gizayssa gidikko kaththay waani zerettizakkonne waani toketizakkonne iza zoretishe deettes katha morutisoynne ishalisoy aazas goyizakkonne iza zoretishe deeth aggettenna

Ha missileza bolla bettizay aaze gizayssa giidiko daaro miththati haththa lanqqen lanqqen deoyssi bettes ha miththatappe gedde baggara qasse elli deiza haththay pissara dugge gukkishe deiza haththayka qoncce giddidi bettes.

Hayssa misilizan beettiza aaze gizaysse gidikko daro bessati beettosona , ha bessati kaameti doyzoreti izan hamettiza ogeti beettosona mithati goykko worati deezayssi beettosona pude baggara qasse dumma dumma zumma bessatikka dhoqa bessati beettosona.

ha misilezan ta xeellishin beettiza aaza gizayssa gidikko asati issippe gidid oge hamettishe deettes ha asatappe issineya maca gidawus ha macaya qasse be ayifeza bolla manaxire wothada hara baggara qasse pude goshe gadeykka booththadan beettizayssikka deees

Hayssa misiliza bollata beishin beittiza aaza gizayssa gidikko gede baggara daro mithati beettosona he mithatappeyssinoozi xide geetetti xeeyssettees nu dere gaammo goofa hasayazan hara baggara qasse issi yaddezi booththa shudabe may'idi uttides heyaddezikka maashineza oykkidi shubozikka biittara deizayssa oykkidi uttidi ha beishe dees

hayssa misileza bolla ta xeellishin taas beettesa aazey gidayssa gidikko gede baggara ahu denbate beettosona qasse guuth haakkidi aazey beettiza gidayssa gidikko boshe woykko zumati beettosona gido attin nam7u asati eqqidi bena misile densishe deettes he misile densizaytappe issinozi qasse be ayfeza bolla manaxil wothidi eqphidoosona

hayssa misileza bolla ta beeshi beettiza aze gizayssa gidikko guuthu gede haakkidi dumma dumma katha ayfeti woykko dumma dumma mitha ayfeti zeretizasoy qonce gididi beettes hessafe ha baggara qasse issi addey nam7u kushe denthide eqqoysikka beettees

Hayssa misileza bolla beettizay aazey gizayssa gidikko giddora shuchchara oosettida ginbe gede ayafatetidi bidayssibeettees izaappe qasse bolla baggara wora masatiza meshetikka dishkotidi deizayssibeettees gatasarakka qasse biittama sidate shuchchatikka issife gididi de7oyssibeettees

hayssa misilezavta xelelishin beittizay aaze gizayssa gidikko doyzoretinne kameti beettosona gede baggan qasse nam7u asati ekkidoyssi beettosona ha doyzoreti biittaza kaachchidi kesishin qasse kameti izi kaachchi kesida biittaza caanidi efoosona

issi sohon beettiza odddo asati beettosona ha oyddo asatappe nam7u asatati shuchcha bolla uttidi deettes gido attin hara baggaza nam7ati eqqidi deettes ha nam7atappe qasse issi nozi izata misile densishe deees

Ha misileza bolla ta be'ishn tas betizay aze gizaysa gidikon dumma dumma biratat keshetid de'iyayska betes. Bolara qase kethe masatid eqida biratatika de'osona izeta garsan qase hezdunne hezdappe dariya asat hamutishe de'etes.

Haysa misilean ta xelishin tas betishe dizay aze gizaysa gidikko pude gosha gade gede bagara des ha qase denbazan asatikka issipe shiiqi eqidayti betese he asatape gidozan qase dozorezi ogeza basishe nus de'izaysikka qoncekko

hayssa misileza bolla ta beyishin taas beettizay aazey gizayssa gidikko asa nayti haaththay kixizo wode woykko iray bukkidi haaththa darishin kixizo wode iza bollara pinniza miishakko. hayssika aazi geetettize gizayssa gidikko zokko geetetti xeeshettees.

hayssa misileza bolla beettizay aazey gisayssa gidikko ta xeellishin lo7iza sooti beettosona ha lo7iza sootikka aazey gizayssa gidikko dumma dumma puuteti tokketiza sohokko ha puuteti toketiza soozappe giddora qasse aho oge efizayssika beettees

Hayssa misileza bolla tay be7ishin beetizay aaze gizayssa giddiko gede baggara daro miththati eqqidayssi woyko de7izayssi betes qasse dembbazan nam77u boorati eqqidayssi betees gido atin gede baggara diza boorazi zo7o gidishin ha baggara diza boorazi bullako izaska kacezi keehi gitatidi betees.

Ha missileza bollan ta be'ishin betizay aze? Gizayssa giddiko deyshati issippe giddidi de'etes.ha deyshati qase issi deyshiya sheyshi she'ashe de'awus.ha deyshata achen miththaynne shuchchay issi bolla shiqiday de'ees.izeta achen issi aya kalo oykkada miccashe dawus.

Hayssa missileza bolla tay beishin tasi bettizay aaze gizayssa gidikko daaro shuchcha qommoti issi bolla shiqqidi deizayssi bettes woykko kelletdi deizayssi bettes izzape bolla baggara he shuchchazara qasse oththetida qorqqoro keththay bettes qorqqoro keththaza gaththan deshshati issippe giddidi eqqidayssi bettes hara baggara dharshotinne dorssati izets achara de'etes haaratika gede baggara bettetes.

Haa missileza bolla betizayi azee gikko gede bagara shuchchara oththettida ginbbe sozi betees.haa bagara qase mizatti issippe gididi eqishshe hamettizayissa betees.haamizataskka dhanththayi gitati betizayi betees.boththa medhdhotikka detees . kareththa medhdhottikka detees.

Ha misileza bolla bettizayi aaze gizaysa giddiko lanqera duma duma keththati bettoosona. Lililli ekiza maatatti bettoosona ,giddon qassi soo medoosatti bettoosona ha soo medoosatikka oonante gizaysa giddiko miizatako issi issi miizatti ichchidi de'ittes. Issi natti qassi eqqidi de'ittes bediisasan gelidi.

hayssa misiliza ta beishin beettizay aazey gizayssa gidikko qorqoron keexxettida nam7u keeththati beettosona iza garsan qasse daro asati shiiqidi woykko indeti shiiqidi miicizaytinne miicontayti eqqidoosona iza tappe ha baggara qasse hareti issipe gididi shiiqidi de7oyssikka beettees

Hayssazan beittizay aazey gizayssa gidikko soome doosatappe issinetakko ha soome doosatappe issineti bedirthan woykko be aqoson gelidi baggati ichida baggati qasse eqqida gididi booththara karethara oykkida medhoti deettes.

ha misiliza bolla beettizay aaze gizayssa gidikko asati giyan keedi ekkidayssi beettees ha giyazan ha7i daro beettizay dza aaze gizayssa gidikko meeti deizaysosookko woykko bessakko meeti woykko boorati beettizayssakko ha boorataka addeti kacezan wodoro aaththidi oykkidayssi qonca gididi beettees

Ha misiliza giddon beettizay aaze gishayssa gidikko soome duosatappe issi nozakko ha soome doosatappe issinezi miiza geetettes ha miizatikka nam'u medho oykkidaytakko booththaranne zo7omedhora oykkidayssa woykko masara geetetti xeeysetosonanoso gammo doonazan.

ha misileza bolla beettiza aazay gizaysse gidikko issi aya dizaara be meeheta heemashe de'awus aazi ooththazo gizaysse gidikko issi bodaza bolla kushen yeggada woykko kushezan bochchada eqqada iza aashunchashe de'awus

Hayssa misilezan ta ceellishin taas beettiza aaze gizayssa gidikko giddora gede ogey hamettidayssi beettees guuthu gede qasse haakkidi miisati bedissan qashetir qasheti de'oyssibeettees izatappe qasse bollara awa foo'o masatizayssikka xompetishe deezayssi geesh gilgibeettees.

ha misileza bolla beettizay aaze gizayssa gidikko so medusa geetettizaytappe issinotakko izetikka onante gizayssa gidikko nuus phubille immizaytakko heetikka kuttota geetettes ha kuttotikka issi bolla shiiqiri de'izay katha maana gido attenna

Paachsa misileza bolla ta beyishin aazey beettizay heedzdzu parati beettosona ha heedzdzu parataska duunazan aazey deizay bixaalay dees qasse shsshashazan izetas xeelishin lo7iza dishu kora deiza koorazikka dees gizetappe gede baggara qasse dumma dumma mitha qommotinne shuchchati deizayssi keehippe qonce gididi beettees.

Haysa misileza bolla ta beyizays aaze gizaysa gidiko issi indiya be meheta laagashe dawus. Booraza bolla be kushe woththada booraza woyko maatazara gorpashe dawus.

Ha misilezan bolla betizays aho denibazan daro soo medosati issipe gididi dizayis betes ha soo medosati onanite gizayisa gidiko mizati maratinee borati issipe mata mishe de'etes izataka asati eta gidon eqidi hemishe dizayis qoniceko

Ha misilezan bolla betizays azegidaysa gidiko hezu adeti oyidu borata gade goyishe detes ha hezu adetape guye bagara diza issi adezi be huphe za bolla botha kopiya wothides gido atini na'ati na'mu bora goyosona issozi qasi na'mu bora goyosona

Ha misilezza bolla tabeyishin betizzay azze gidikko kutotti issippe shiqidayssi bettes ha kutotappe bothanne karethi dizayssi gidishin issi bagan cugan cugan kutoti katha mishe deyizayssi bettes qassi zo'o saneranne yarkana dizzayssi bettes.

ha misileza bolla aazay beettiza gizayssa gidikko miizati bedithan deizayssi beettes ha miizatappe qasse issi adde qanse gitazi kushin wodoro oykkidi be hupheza bolla qasse qoofeza woththidadezikka eqqidi ha beishe deees miizatappe issiniya katethakko

hayssa misiliza bolla ta beeshin beettiza aazey gizayssa gidikko soo dmedoosatappe hissinetakko heytikka aaze gizayssa gidikko marata woykko miiza takko hamizatikka hubeso baggazi booththay deizayssa gidishin gede qasse hara bolla kifilezi karethakko

Hayssa misileza bolla tay be'ishin taas beettizay aaze giza gidikko issi addey miiccishe eqqides. He addezikka kutto addeza nami'u kushen oykkidi he kutto addezi qassekka iththiketara zo'i beettizayssako. Xeellishininne be'ishin kuttozikka lo'izayssako addezikka eqqidi miiccishe haa be'es.

Hashsha misileza bolla beettiza aaze gisayssa gidikko soome doosatappe issinookko hnakka oone geetettasu gizayssa gidikko miiza geetettawus miiziyakka qanthezi keehi gitizayssanne medhozi booththara katethara walaketizayssa goye baggara dhanthayka aduqidu beettes.

ha misilezan ta xieelishin beittiza aaze geessa gidikko gede baggara xirilli ekkiza mithiya woykko maatiya beettawos qasse meheti woykko soo mi hizati issippe gididi eqoysi woykko bedirsan issineti hichida hara baggara qasse haarati eqqida gidi issipe zo7otinne katethatinne booththati de7ettes

ha misiliza bolla issi indeya be meeta laaggashe dawus hametikka oonante gizaysse gidikko soome doosa takko leemisos beettizayti harati beettosona miizati marati beettosona gede baggara qasse mithara woykko woyshara kexxettida keeththetikka nam7ape nam7appe bolla gida keeththetti beettosona hara baggara qasse qorqoroykka booththan keexxetidayss beetti dees.

hayssa misileza bolla beettiza aaze gizayssa gidikko dumma dumma soo medoosatappe issinozakko hessika oone geetettiza gidakko miizata geetettes ha miizatappe nam7ati maatamifin issinoya eqqabeawus gede baggara qas aaho mithatinne keeththa woykko mithara keexxettida keeththay beettees

Hayssa misileza bolla day xeelishin tana ufayshizanne amothiza mehe qommotappe sinoyokko beettizay izakka oone gizayssa gidikko miiza naa woykko maara geetetta xeeyettawus hamaraykka hupheza bolla booththi dees bolla zanga katethi dees toozikka booththakko.

ha misileza bolla ta beishin taas beettiza azey gizayssa gidikko gere baggara dumma dumma mithati eqqidayssi beettes he mithata achchen qasse keeththati woykko qorqoroti beettosona giddon qasse shuchchati booththa shuchchati issi bolla shiiqidayssi beettes hano baggara qasse soome doosa gididayti woykko miizati de7osona ha miizataka issi addey laaggishe deees

Hayssa missileza bolla tay beishin tas bettizay aze giko nam7u asinne issi asa kushshey bettes issi asa kushshezi aza oththize gizaysa gidiko xasazara ekidi bengga doyidi woththides he doyetida banggazan waraqata bolla xafetida xuufezi izan wodhdhi deizaysi qoncce giddidi bettes adezika makkishshe dess.

Ha misileza bolla ta beyoshi beetizaus aaze gizaysa gidiko bollara mithara keexetida keethati deetes ha mithara keexetida keethata gaathan qase tuke puuteti cililidi betozaysi qonceko ha tuke puutetika be garsara xaasata gidon dizaysi keehippe beetishe dees.

hayssa misileze bolla taybeshin taas beettiza aze gisayssa gidikko biittay kaashettidi bolla keh deizayssi bestees gede baggara qasse cililo maatatikka de7ettes guuthu gede hakkidi dumma dumma mithati beettettes he mithaza achchanka uuthatikka de7osona ha mata baggan qasse nam7u mitha bolla kaqetida puuteti toketizasoo bessizayssikka malatay beettees

ha misiliza bollatay xeellishin beettiza aaza gidayssa gidikko muuza ayfeti qanxetikedi issi bolla shiiqidi deizayssa bissees ha muuz ayfetappe qas gede baggara haythati woykko muuze haythati daru di aaho dembazan de7oyssikka qonca gididi bettees

ha misileza bolla ta xeellishin beittizay aaze gizayssa gidikko daro asati yissippe giidi shiikidi eqqidi be ishe deettes ha asati aazi beyizo gizayssa gidikko nam7u asat deexxo mixiza miishaza bolla woththidi kathaza mixishe deettees

Hayisa missileza bolla bettizay aze gizayissa gidikko Issi adey dizayis ha eqidi beyishshe des hayisi adez dizayisazi kishen gashsheza carppi oyikides wostidi ekide gizayisa gidikko caki ekidi bacazara kushen oyikides izappe gede bagara daro gasheti issi bolla boththan betizayisi qoncekko

Ha misileza bolla asathi issippe shiiqidi eqqidaysi beeththees; ha asathikka aazee woththidoy gizayssa gidikko puutheza woykko miththa puutheza tsaasazan yeggidi oykkidi eqqida asathikka ba huuphe bolla ba qophe woththidinne qassi be qooreza bolla dunguza yeggidi issippe miiccishenne miicconththa eqqida.

Ha missileza bolla nam'u inddeti carkko bolla pudde kesishe dettesi azi kesishe dizo gidayissa gidikko izeti gashsheza bukkiagin gashshezappene poqqozappe ayiffezi shakketana malla carkkoza bolla pudde poqqoza yeggishe dettes.

Haysa misileza bolan ta be'ishin aze betizay gizaysa gidiko badala be burshezarane poqetidi mitha bolan kaphetidaysi woyko kaqetidaysi qonce gidida betes ha badalayka issi bola suran de'izaysa geshan be'os

ha misiliza bolla oyddu asati uttidi mithay woykko afkado puutoyo lo7athishe woykko ishal shiishe deettes ha oyddu asatappe issinezi ye laaga gidishin heedzdzati qasse naytakko

ha misileza bolla ta be'ishin taas beettiza miishati aazay gizayssa gidikko gede baggara booththan woykko booththa pampa masatizayssan kamettida puuteti de7osona ha baggara qasse naytikka iza kammana giidi koro medhishe deettes ha heedzdzu naytikka uttidi he pampaza puteta kammana mala puteta iita guxiney moonta mala iza kammishe de'ettes

Ha misilezata xeellishin taas beettishe boykko qonca gidi deiza meishati aaze gizayssa gidikko daro ayfayfe qommotappe issinozi mango geetetti xeesettes ha mango geetet xeesettiza ayfayfezi maxetidi issi bolla kaxena shin shiiqidi deizayssi ciliidi beettizayss qoncekko gede baggara qasse asatikka issi bolla shiiqidi iza shiishishe deettes

Ha misileza bolla taas beettiza aazey gizayssa gidikko gede ha hozara dhoqa bessati beettosona oykko zumati beettosona ha zumatappe guuth duge baggara aazey dizayssi gizayssa gidikko mithati shiiqiri deizayssi beettes hano baggara qasse metettiza katha qomotappe giste getettizayssi bullati beettizayssi qoncekko

Hayssa misileza bolla tay beishin taas beettizay aazey gizayssa gidikko nu delen kathas go7ettiza woykko shaasha geetetti go7ettiza kaththa komoy dees ke katha komotappe sinozi banga giitida ha bangazikka be poqozaranne issi asa kushen de7oyssi qonce gididi beettees.

ha misileza bolla issiyadde dizayssi goozetti eqqidi mithata hayxte woykko tuumu masatizayssaza woykko shonkora hayxi masatizayssaza oykkidideess izaappe gede guye baggaza qasse dumma dumma mithatinne cililo maatati deizayssi qonce gididibeettes.

Hayssa misiliza tay xelelishin taas beettiza aaze gizayssa gidikko asati meeta hidi meetan katha bukkishu deizayssi beettees katha aaze gidin banga masatees hessa edzdzo kesidi heedzdzoza giddon mitha oykkidikka asati meeta woykko miizata hedi izatan bukkizayssi qonce gididi beettees.

Hayssa misiliza bolla biittizaaze giyayssa gidikko issi indeya uttara dawus ha7indeyakka be saafeteza bolla gaashe upula masatizayssa wothada miicashe de'awus gede baggala qasse zumati ekkiza sohoynne zumati ekkiza bessati goykko afoti beettosona.

ha misileza bolla beettishe deezayaze gizayssa gidikko heedzdzo asati mithaza haaththe ushshishe deettes ha mithazikka melonna malanne iitonna mala ishaliso gididi woykko izi lo7ana mala haaththeza iza ehedi ushshishe deezayssi qoncekko

hayssa misileza bolla beettizay aazee gizayssa gidikko nu deren kathas nu go7ettiza katha qomotappe issi noozakko beettizay hessika aazee gizayssa gidikko badalay ba mithara woykko be burshezaranne suretidi issi bolla deizayssi qonca gididi beettees

hayssa misileza bollata beyishin beettiza aaze gizayssa gidikko ichaachchu indeti issife gidid uttidayssi beettes ha ichaachu indeti aazi woththizo gizayssa gidikko dono bayzishe woykko donoza giddo geli uttidi donoza dumma dumma kessidi iza shagishe de7ettes

issi adde dizayssi issi sohon eqqidi issi kushera badala oykkidi issi kushera qasse ciisha woykko booththa pudhe pudhdhida ciisha oykkides. ha addezikka booththa shurabe mayidi be hupheza bolla goossa goozettidi eqqides.

ha misiliza bolla nam7u keeththati mazara kamettidayti beettosona ha mazara kamettidaytappe duge baggara qasse cilillo uuthaynne karetha uuthay beettosona ha nam7u keeththatas karezan qasse cilil7o maatay beettes gede baggara qasse barzaafeti buro diccishi de7ettes

Ha misileza bollata beishin asati aadhiri aadhdhidi aazi ooththishe deezo gidayssa gidikko puuteta tokkifhe deettes izetappe issi adde dizayssazi issi puute afukado puute masatizayssaza be sinthen tokkifenne biitta izi achchen shiishshishe dees gede baggarakka halati issi addezikka puuteyo tokkishe dees.

hayssa misileza bolla beettiza aazey gisayssa gidikko dumma dumma gidida puute qommote nu diren de7oosona ha pute qommotappe issinozi aaze gisayssa gidikko tukke puutekko ha tukke puutezikka be karetha aasan gididi dolishe woykko diccishe deizayssi qonce gididi beettees

Haysa missileza bola betizay aze gizaysa gidiko miza woyko mehe akimeti nam'ati de'osona ha mehe akimeti aze othizo gizaysa gidiko meheta woyko usiyo birthaza gidon woyko barateza gidon gelidi narife c'adishe de'es.

Haysa misileza betizay aaze gizaysa gidikon so medosane asati issippe gidid de'osona, ha so medosatapp elemisos haret parati baquloti issippe betosona, ha izeta gidoppe paratanne woyko harey saketin meheta akimey namrpe cadana eqishe de'ides.

ha misileza bolla beettiza aaze gizayssa gidikko sintsera heedzdzu woykko guyra heedzdzu asati uttoysi beettosona ha heedzdzu asatikka heedzdzu saaxineza bolla uttidinne izeti aaze hasayizakkonne izeti aaz zorettizakkonne eretibenna

Hayssa misileza bolla ta beishin beettishe deizay aaze gizayssa gidikko asati issife shiiqidi deishe deettes he asati qaaze ooththizo gizayssa gidikko issi maryo bareteza giddon geltsidi hizetti aazi ooththizakkonne woy narfe izeticaddishe deizakkone eretibenna.

Hayssa misileza bollatay beishin taas beettiza aaziya gizayssa gidikko asati eqqidayssi beettosona he asatappe qasse hara baggara soome doosati beettosona ha soome doosatikka oonante gizayssa gidikko miizati hariti beettosona ha miizatappe issi miizya karethanne boroqo gidada beettawus.

Hayssa misileza bolla ta beeshin taars beettishe deizay aazay gizayssa gidikko oyddu addeti beettosona oyddu addeti kaazi maydo booththa mayda booththa mayda oyddu adetappe giddon deizayssazi giste etbe tiraza bolla woththides he giste giza melikiteza be tiraza bolla woththidi eqqida

Hayssa misileza balata biishin taas beettizay aazaze gizayssa gidikko nam'u asatanne issi farara beettosona ha nam'u asatappe issozi bena kume may'on may'dayssa oykko kaletha may'on bena maydi deizayssakko farazaska hupe bollara issikey beettees.

ha misiliza bolla biittiza aaze gizaysse gidikko nam'u asati beettosonna ha nam'u asatappe issinozi meheta aakime geetettes issinozi qasse be mehe akinsana ekki ehidi biittan oykki yeggidi aakimezas doyidi bessishe de'ees

Ha misileza bolla ta xeellishin beettishe deizay aazay gizayssa gidikko issi adde booththa mayoyssi kaameza mecishe dees ha kaamezappe qasse hano baggara dnu dere itophiyan woykko hara derenka gidin aayyti saketiza saate woykko mecettiza saate iza ta elesidi haakime soyfiza kaamey beettishe dees sunthazikka izas abulanth geetettes.

hayssa misileza bullatay beeshin aaziye beettiza gidayssa gidikko issi bore dizayssi baratizan gelidi eqqides he issi bore dizayssi saketidi goykko dhiikonarfe ekkana gidi baratizan gelin issi meha aakime dizayssazi qasse he narfeza iza caddana gidi bootha maymaydi eqqides

Haysa missilezan ta betizay aze gizaysa gidiko aho bitazan issi wora do'ay betizaysi qonc'e gididi de'es ha wora do'a suntay aze gizaysa gidiko wora kana geteta xesetawus ha wora kana hesa woraza gidon hametashe de'awus.

Haysa misilezan ta xelishin betizay aze gizaysa gidikko medosatakko ha medosatikka wora medosata getetese izeta sunthayka azi getetize gizaysa gidikko wora woyko denban hare getetosona izetikka ha'i abbaza gidon gelidi hametishe de'etes

hayssa misileza bolla beettizay aaze gizayssa gidikko nam7u wora duwati issife gididi be ichidi de7osona ha nam7u woratikka oonanta gizayta gidikko gaammo geetetti xeesettetes issi gammoozi addegidishin issi gammoozi indokko

hayssa misileze bolla ta beishin taas beettishe deezay aaze gizayssa gidikko nam7u wora do7ati beettosona ha nam7u wora do7ati oonante gizayssa gidikko maahe geetettizays ettosona ha mahetikka issinozi uttidi issinoz eqqidi hamettishe deezayssi qonca gididibeetees

ha misileza bolla ta be'ish taas beettiza wora do7ati beettosona ha wora do7atikka keehi babisizaytakko izetikka oone gizayssa gidikko godare geetettei ha godaretikka oyddas gididi be duuna doyidi ha be'ishe deettes

Hayssa mishileze bolla tay xeellishin taas beettiza kafoy beettes ha kafoy waanidaysse hayssi awappe yide itphiya giddon deizey hayssa mala kafoy giidi tana wochishin taas eretibenna gido attin tay xeellishinne be ishe kafoy keehippe lo7izayssanne ufaysizayssakko

hayssa misileza bolla tay be'ishin taas beettiza aaze gizayssa gidikko haaththa giddon de'iza haaththa do'a geetettes hessika aaze gizayssa gidikko booththa ku izas dmedhozikka hessika haaththa haaylasho geetettizaysi beettes gede baggara qasse kafoykka he abbaza giddon eqqidayssi qonca gididi beettes

hayssa misilleza bolla tay xeellishin beettizay aazey gizayssa gidikko nu dehen gaammo woykko gaammo geetetti xeeysettiza do7a qommoy beettosona ha do7a qommoykka karme duussatappe issinozakko tay beyishin issi keesadanne duunaso zoraka ayfesas bora keehi babisizayssa gididi beettees

ha misileza bolla ta be7ishin haythara giti beettizay issi kesi qasse zo7anada giidi lo7izayssi be duunazakka qasse doyada inxarezikka laale gididi woykko inxarezi zo7idi beettizay siydezi katetha gidiza wora do7otappe issimoykko iza kaone gizayssa gidikko wora kanakko

Ha misiliza bolla beettishe dezayaaze gizayssa gidikko nam7u do7ati beettosona ha nam7u do7ati oonante izeti gi issi qommo do7a gididi gin nam7as gididi paydon beettosona izetikka gaammo geetetti xeeysettosona izeti gede baggara qasse aafu mithazi woykko afo wotazikka beettees.

ha misileza bolla ta biyishin taas beettizay aazay gizayssa gidikko worame doossa geeteti eshettizayssaafe issinozakko ha wora me doosatappe issines oone gizayssa gidikko gaammo geetettes qasse gede baggara aaho mithati boykko worati keehippe beettosonna

hayssa mishileza bolla ta be ishin taas beettizay azey gizayssa gidikko worati shiiqidi deizayssa bessees ha worata giddon qasse wra oykko worame doossa getettizaytappe issinosako deizay hessika one gizayssa gidikko nam7ati issipe gididi gaammoy beettosonna

hayssa misileza ta beyishin tana babbisizayssinne wora do7atappe issino gidizoyssakko ha wora do7atappe issino gidoyssazi oone gidayssa gidikko wora kana geetettes goynaza bollaka guuth booththay beetteys ha worakanaykka daro maatati ekkiza cilil7o biittan beettizayssi qoncekko

ha misileza bolla ta be ishin taas beettishe deizay aaza gizayssa gidikko babisizaynne be ishin keehi yashshiza aqmoapewora du7a qommotappe issinozakko ha wora do7a qommotappe issinozi worakkana gididees hayssi aazayn deeze gizayssa gidikko shuchcha matatiza biittaza bollan hamettishe deees

hayssa misileza bolla ta biishin taas beettizay aazya gizayssa gidikko medoosay beettes ha medoosaykka soo medoosanne kare medoosa nam7uson ooththizayssakko issi baggara soo medoosaka gidawus issi baggarakka kare medoosaka gidawus iza sunthaka aaze geetettawos gizayssa gidikko gawara geetettawus